Noba la are paturo seteesini. Ba mine su la kpare-buluu, kyɛ pɛgle baagere. Lɔɛ be la a be. A lɔɛ kaŋa waa la, tevaare. Neɛ zɔŋ la moto. A pɔgɔ kaŋa leɛ kaara la ziyuo.

Pͻge zeŋ la dakogi zu a pԑgele bompelaa dakogi zu kyԑ pԑgele sõͻ o nudoreŋ, orͻba buluu biŋ la o nimitͻͻreŋ bondoͻre be la poͻ a dͻgele orͻba pelaa zu ka kolee biŋ kͻge. Dalansane dͻgele la kuripootu zu, genteŋ biŋ la o nimitͻͻreŋ, orͻba buluu dͻgele la o sazu eŋԑ o nu gͻͻ eŋԑŋ.

Bibiiri bata la ͻnnͻ kõͻ, ka kaŋ su la bombuluu kyԑ seԑ kuri-sͻgelaa ka kaŋa meŋ su kparoo koo e dõͻre, ka kaŋa taa la booti buluu ka bayi ka kaŋa meŋ taa booti pelaa.

Noba la be bɔle ŋmɛ zie ba mine su la bom.. bompeɛle kyɛ seɛ kuri sɔgelɔ. ba mine eŋ la naate sɔgelɔ ka kaŋa meŋ eŋ naate zeere. Ba mine, Ba mine meŋ zeŋɛɛ la. A dɔɔ kŋa leɛ zagɛɛ o gbɛre, ka kaŋa meŋ leɛ kyaare o ka ba mine meŋ leɛ yi gaa be o lamboriŋ.

Bie la gaŋe a vͻgele moro kyԑ zԑge o zu a more laare. O su la kparoŋ ka a waa tampԑloŋ, kyԑ ka o deԑdeԑboma biŋ. A o deԑdeԑ boma mine waa la zeere ka mine meŋ waa buluu ka mine waa peԑle.

Lɔɛɛ ne derra, a lɔɛ mine be la a die kaŋa puliŋ, kyɛ kaa lɔɛ mine are sori zuŋ. A lɔɛ mine meŋ lɛ araa die niŋeŋ, kyɛ kaa die zie kaŋa a kyeɛr kyeɛr, kaa kyanse zie kaŋa e zeɛ, kyɛ kaa zie kaŋa meŋ waa peɛl.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

Ba mine kyԑnԑ la ka ba mine are. ba mine su la kaayԑrԑԑ ka a waa buluu. Ba pԑgele la boma ka a waa tevaare, ka ba mine pԑgele ka a waa dõͻre. ba mine kyuli la ba zu ka ba mine are.

Dͻbͻ bayi ne kue la. A dͻbͻ sue kaayԑrԑԑ ka a waa tampԑloŋ kyԑ vͻgele zupili peԑle. A dͻͻ kaŋa leԑ dͻͻ la a kaara a kuro kaŋ, a kaŋa meŋ leԑ sullee o zu a meŋ kaara a kulo kuro kaŋ kyԑ are.

Noba bata la, pɔgeba bayi ane dɔɔ. Tebulo be la kue ba naŋ mele poɔ. Ba kyuli la ba zue a kaara a tebulo. Ba su la kaayɛr k'a menɛ waa buluu ka menɛ waa tampɛloŋ.

Bondirii la be laa poɔ. A bondirii ŋa mine e la mui ka mine e bɔɔdeɛ, nɛmɛ be be, ka taaleɛ be be, ka gyɛlee meŋ be be ka gyɛnlee meŋ be be, a de sɛvaare, a paa de szeɛre.

Noba la, a bibiiri mine yuo la ba nɔɛ. A dɔɔ su la kparoo koo waa ŋa kabala kyɛ seɛ kuree koo waa ŋa tampɛloŋ kyɛ dɔɔ. .... kɔlbaa biŋ la a be. A bibiiri gyeɛ kaŋa leɛ kaara la sazu, ka ba mine meŋ kyul ba zu.

Ba mine su la kaayԑre ka a waa sͻgelͻ, ka ba mine su ka a waa peԑle, ka mine su ka a waa tampԑloŋ, ka mine su ka waa aŋkaa. Dͻͻ be la dieŋ a nyͻge kuruu are kyԑ leԑ niŋe a kaara o lombori eŋԑŋ. Ka a dͻͻ kaŋ meŋ su la bonsͻgelͻ kyԑ yaaroo nuuri.

Lͻԑ la aŋmore. A lͻre kaŋa waa la zeԑ. A lͻzeԑ na, o niŋe la ŋmore. A lͻͻpelaa na meŋ lombori meŋ la ŋmore. Neԑ are la a lͻͻ niŋe a eŋ nͻԑ bompͻgeraa. Lͻԑ meŋ la are la a puoriŋ ka deri a are.

Noba la.a su bonzeer. Ba m... ba hɔɔlɛɛ zupilpeɛl. Ba mine toŋ la nupɔɔraa k'a e peɛl. Ka kaŋ meŋ toŋ nupɔɔr bomɔ k'a e zeɛ. Dɔbɔ bayi nyɔge la kuro kaŋa kyɛ k'a kaŋa meŋ yi ar ba niŋeŋ a leɛ kaara ba.